Engoye nhingi kamaala, edindhi dhizingibwamu edindhi dhaba ku kimante. Dhiri mu langi ey'endhaghulo.

Enhumba ey'eisubi nga nhenhe inho enhumba eno bagiserekesa isubi okuva ghaigulu okutukila ilala ghansi, enhumba eno omulyango gwayo ti guboneka bulungi era nga gheri ghaligho oluya lunene inho ni kumbali ere eriyo emiti egiri mu langi eya kiragala.

Omukebe mulangi endheru gulimu eidagala gutengekeibwa ku kibadhe mulangi eya kisitaka kumbali ghaligho obumuli.

Ekidhiba eky'amaadhi ekidhiba kino kye tolweilwa eisubi ne miti ebya kilagala. Kumbali kwe kidhiba kuno kuliku engira eyetolola.

Embuzi edhiri mu langi edendhaghulo dhiri mwisubi. Embuzi dhino mulimu ento ne nkulu, enkazi ne nhume era nga dhiri kulumuka.

Kasasiro ali kumpi n'omwala kumbali kuliku abaana ne nhumba edhiserekeibwa amabaati amakeire.

Abaana ab'obughala betiise ebidhomolo ebirimu amaadhi, bali kutambula nga baninanina, abaana abandhi balikutambula bwe balingaku einhuma. Bali kutambulira mungira eyeitaka era nga bavaile engoye edhiri mu langi edh'endaghulo.

Envuvu kamaala dhiri mu maadhi dhiri kuzaana, Envuvu dhino edhindhi dhiri ku migongo gya dhiinado. Amaadhi mwediri, kumbali okw'amaadhi kuliku emiti n'eisubi nga era biri mu langi ya kiragala.

Ekisolo ekyemeleire mu isubi erya kiragala, ekisolo kino kya kitakataka era nga kiliku amayiga amaghanvu. Embera yo bwire ya musana era nga omusana guli kwaka inho, eisubi liteileku elangi emoga obulungi.

Engira eya itaka, engira enho erimu eikona ghamberi ghayo era nga eikona gherighetera, ghaligho ekisimbe n'eisubisubi eriri mu langi eya kiragala. Kumbali ere ghaliyo emiti nga era mingimingi nighankubaile nga misuulesuule.

Emikono egy'omuntu gigemye ekyenandha ekyenandha kino kiliku obudholodhondo mulimu obwirugavu nhe langi ya kyenvu, ekyenandha kino bakigemeire mu maadhi.

Oluguudho olwakolansi kumbali ghalwo ghaligho ebibadhe ebiri kutundibwa, ni kumbali kule ere eriyo enhumba inna.

Abantu babiri nga bali mu langi ndhirugavu tibaboneka bulungi bagemye amalobo geibwe. Embera ya nkyo obwire buli ku kyekereza era nga ti baboneka bulungi.

Omusaadha aveire empale endhirugavu ya gifungizaku yavala na ka salankwawa ghaigulu, ayemereire okumpi ne lyato. Elyato lino mulimu obutimba bungi iinno.

Ebimotaka ebilongosa mu enhimiro biri ghano bisaatu era nga biri mu musiri gwa duuma. Duuma onho mutomuto, era nga aboneka bulungi, bamusimba mu nhiriri empanvu era nga ngolole bulungi.

Omusaadha availe olugoye lwa kyenvu nh'empale enimpi ali mu nhimiro ey'omutyeere. Omusaadha onho agemye a bucket, era nga kumbali kw'eisamba ly'omutyeere kuliku emisansa. Omutyeere guno guli mu laangi eya kiragala.

Ebirime ebyo mutyeere omutyere guno gwasesema era nga amakola go mutyeere guno gali mulangi yakilagala. Empeke dhino edisesemeibwa dhona dhiri mulangi eya kilagala

Amaato mabiri mu langi edhendaghulo, eya kiragala ne ya kyenvu kuliku abantu abemeraile n'abatyaime.

Endokwa edemiti edendawulo. Emiti edindi mu ndokwa dino dirina amakoola amanene ate edindi dirina amakoola amatono. Endokwa dino dikali munveera dhado era nga dikali kusimbulwa

Omusaadha aveire empale ya jiini ni butusi mu bigere. Ebutusi dhino ndhirugavu. Omusaadha ono abekeire eibumba ku mugongo, eibumba lino lyeru era nga liriku ekifundiko ekimyufu, ali kufughera ebirime bye.

Omulenzi avaire enkofira eri mu langi ya bulu muzungu era nga mumukono gwe agemyemu ekyenandha ekili ku kaghuzi ya tulaga ne kigalo. Avaire omudhozi ogwa madowadowa era nga einhuma ghe eriyo omusaadha ali mu kafulano akamyufu ku mu kono gwe ataireku esagha neinhuma ere eriyo omusaadha oghundhi.

Ensudhe etyeime ghansi ghe miti, ensudhe eno ndhirugavu era nga nhenhe inho etyeime agho era nga emiti kumbali gigyetolweire. Emiti dhino dhiriku amakoola aga kiragala era nga ni ghansi gheri ghaligho amakoola agaagwa gakala.

Omughala omusomi ali kurumuka agemye ekitabo mu ngalo, eitale ayambaile olugoye olweru, yataaku ekirinda ekiri mu langi eya kachi, esaati yagikuba ekikalu, ali kulumuka ali kweyuna ku isomero.

Enanha enhenvu dhiri mu bibokisi bye bakubisa embaagho. Enanha dhino diri mu langi emyufu era nga ebibokisi biri bibiri era nga byombi bidhwiremu enanha.

Eitu eisibe mu lulagala olwokye lwaku, eitu lino balityamiisa kumeeza, kumbali eriyo omwana ogh'obughala agemye ku kintu yalingirira eitu linho.

Ekibira ekilimu emiti emingi eiinho emiti dhino amakoola ga dho gali mu langi eya kilagala. Mu kibira muno mulimu engila engila eno yeitaka.

Endhuba eri kwaaka elangi eya kyenvu einho. Mbera ya kunkyo era nga na maadhi galikulaga elangi eya kyenvu, ebintu ebirigho bibonekera mu langi endhirugavu. Ghaligho n'omusaadha atali kuboneka mutwe endhuba emutimbye mu era nga alaga nga aveire birugavu.

Eisamba erye nanasi. Edindi diriku, edindi dikali kutaaku. Mulimu abantu basatu. Ababiri baboneka bulungi, owundi aboonekaku katono. Kuliku omwirugavu na bazungu babiri.

Ekifoo endhuba ghesalila ekifoo kino kiboneka bulungi iino era nga ghaligho elangi eya kyenvu, erangi emyufu, ghaligho ne miti edha masanhalaze nga kuliku eghaaya. Mwibanga eigulu liteire.

Abaana ab'obulenzi bali mu maka gaibwe era nga bali ku zaanha akapiira. Ghebali kuzanhira ghaligho engoye edhanhikibwa ku ghaaya era nga kuliku nhi bunho bwe bata mungeito nkanhi sitokisi era nga abalenzi banho abandhi baveire empale nhimpi oghundhi aveire empale mpanvu

Ente dhiri isatu, mu langi edendaghulo, enderu, emyufu, n'endirugavu, kumbali ghaligho enkoko n'enhumba dhili kumbali agho.

Ensenene ensike obulungi, ensenene dhino ba dhisitulire ku nkayi era nga dhiri mu langi eya kilagala. Badimyumyuire, dhikoze obwiito na masavu.

Ekifo ghebasuula ebikaba, einhuma ghaligho olukonko, era nga olukonko luno lutambuza amaadhi amakyafu ne bikaba byaku. Kumbali ghano ghaliwo ekizimbe, era nga ghaligho n'ebiyigo ebitali bisereke.

Amaadhi ag'enhandha. Amaadhi gano galiku amayengo era ng' amaato gagali kungulu. Mbeera ya lwa igulo era nga endhuba eli kugwa.

Ekighuka ekiri mulangi eyakyenvu ne ndhirugavu kili kugulukira aghali ebisimbe ebya kilagala era nga ebisimbe binho bili mu langi eya kilagala omugemu einho

Omukazi otoile emikono dhe dhombi ya dhigemesa ku nso era nga ali ku lubengo ali kusa omughemba, omughemba guno guli mu langi eya kitakataka.

Embera y'obwire ya nkyo inho era nga enduba yakabonekaku, enduba enho ekoze elangi eya kyenvu, n'elangi eyakasaayi, emulike mu bisolo, era nga ebisolo byonabyona endhuba ebifwile, biboneka elangi endhirugavu.

Emotoka ya polisi motoka eno eri mulangi ya bululu eriku ogupira mubali mwagwo era nga motoka eno eri mu busubi obwa kilagala. Einhuma ghe motoka eno bagighandikaku ebigambo.

Ekimuli ekili mu langi ya kakobe kiri ghano era nga kiliku ekighuka, ekighuka kino kilimu langi ya kyenvu ne langi endhirugavu. Ekimuli kino ghekili ghaligho elangi eya kiragala omwitikivu einho.

Enhumba enhingi eino edha serekebwa amabaati ameru. Kumbali kwadho kuliku emiti, emiti dhiri mu langi eya kiragala.

Enhumba edheisubi inna enhumba dhino dha kitoloze kumbali kwe nhumna dhino kuliku emiti ne bigogo ebiri mu langi eya kilagala era nga nere eriyo ebizimbe ebighanvu ebiyoyote obuluungi.

Ekinonhi ekilegeya ekinonhi kino kili kilala era nga kili mulangi eya kyenvu, kyemereire ku kati akakilagala ghekiri ghaligho emiti mingi mingi era nga ku munhwa gwekinonhi kino kuliku langi endhirugavu

Endhuki edhiri mu bikunsu ebibiri kumbali kuno ni kumbali kuno endhuki isatu didhigaise era nga dhiteiregho engeri yo luleini okugaita ekikunsu kino ne kikunsu kile. Endhoki dhino dhe bunze era nga amaghagha gadho matangavu, dhirimu langi ya kyenvu ne ndhirugavu.

Empologoma eri kutambula, empologoma enho gheri kutambulira ghaligho eisubi eikalu era nga erinha kumpi na njira, munjira ghanho ghaligho emotoka.

Eisinzizo nga liliku omusalaba ghaigulu. Omusalaba guno ni ghansi ghawo ghaligho elangi eya kiragala, ghansi ghansiku ghaligho amabaati ag'obutegula era nga eigulu lyeteire langi ya bululu.

Endhuki eningi einho dhiri ku muti nga gwona gwa masaga mangi. Nh'amakoola gali mu langi eya kiragala

Abaana abalenzi babiri era nga bano basomi, oghundi availe adhozi akamyufu agamye ekitabo mu ngalo bagemagaine buli muntu ku ibega lyamuine, bali kutambula, boolekera eka era nga bavaile empale endirugavu nga nnimpi bavaala ne sapatu mu bigere byaibwe.

Enkoko empanga enkoko eno myufu era nga ngooli, etyaime ku byuma ebighanirila dhi tanka edha maadhi. Ebyuma bino babisigaku langi eya bululu.

Omusaadha availe esaati ya kapere era nga atyaime ku pikipiki ali kuvuga. Embeli ghale ghaligho abaana abo bughala ab'eisomero, nga babeese ensawo ku migongo dhaibwe. Era nga kumbali kwaibwe, batundhila gho eby'okuzanhisa ebya baana. Ebimotoka, enhonhi, nh'ebintu ebindhi.

Ekizimbe kye bazimba, ekizimbe kino baakitaku langi eya kiragala, neya kitakataka, bakitaaku akantu ak'ekyetooloze ghaigulu n'akasemberayo irala kasongovu inho, eigulu liri mu langi ya bululu, kuliku n'ebirerireri ebyeru.

Abavubuka abazaana omupiira ogw'amaani bali ghano bavaile obufulano obuli mu langi enhingiyingi, elangi ya kyenvu, eya bululu, emyufu, bali kulwanira omupiira. Ababiri oghaghansi agemye omupiira, mwine amugwireku ku mugongo, era nga abandi bavaku einuma bwe babinga.

Omukyala omusagho akutamirile alikupima omukazi oghundi ku mukonogwe nga akozesa olukoba. Mulyango ghaligho omusadha agemye mu nsagho no mukono mulala omukono ogundhi gwa gema kukalevu, aveire esati yamakono maghanvu nga ya bululu.

Enhumba ibiri edhiserekeibwa amabati ag'endhaghulo mu langi eyendhaghulo, ghagati ghadho ghaligho emiti.

Akanonhi akali nhi langi emyufu, eya bululu nhe ndhirugavu kemeleire ku kiswa era nga ekiswa kino ghekili ghaligho eisubi eliriku obumulimuli. Eisubi linho liri mu langi ya kiragala nh'ekiswa kiri mu langi eya kitakataka.

Omuntu ali kufumba, era nga byali kufumba biri ku sigiri. Ali kufumba idoodo liri mu kasepiki era nga ali kusulamu omunhu. Enkumu dhe edh'okubigere nsiige nhi langi emyufu.

Ekibuga kinho kirimu enumba empanvu era nga ndoyote bulungi, mulimu emotoka edhiri mu nniriri era nga dhiri mu langi enderu. Mulimu abantu, abakazi nh'abasaadha, era nga buli muntu ali mu bibye, abali kutambula, abemereile, abali kukola emirimu.

Endhoki dhiri mu langi eya kilagala ne ndhirugavu nnhingi iinno. Endhuki dhino dhiri ku kisasala kya dho era nga kumbali kwe kisasala kino kuliku elangi eya kyenvu

Emiti edhiri mulangi eya kilagala dhiri mu kiiko era nga mingi mingi ku. Ghaigulu ghale ere ghalaga elangi eya kyenvu.

Eitundhiro ely'ebintu. mu itundhiro muno mulimu engoye edh'abakazi, mulimu ebintu eby'okuzanhisa, ghaligho obugaali buno bwe bakola mumpagi obwa baana nga babulukilaku obusaadha, ghaligho obughumbe ghumbe obw'endhovu, ebifananye bye bata mu ndhibirwamu ba dhisigika ku bimante ghaligho ebintu kamaala.

Embati ey'oku maadhi, embati eno ebonekeire mu langi endhirugavu era nga ni kyeyemeleireku kirugavu. Embera ey'obwire eli oti ya lweigulo era nga tosobola kwetegereza langi ntufu y'ekyo kyoli kubonha.

Ekibuga, ekibuga kinho nga mulimu abantu bangi, mulimu emotoka edhiri ku tambula na bapikipiki abali kuvuga muli ebizimbe ebighanvu. Ghagati gholugudho luno olwa kolansi oluli mu kibuga mulimu amataala gano ago ku ngudho agaka obwire.

Emiti emibaandha. Emiti dhino dha nkenga era nga dha kiragala. Dhiliku obukoola omughanvughanvu. Obukoola bunho bwoonha bwa kiragala.

Ebiyumba ebwa yilwamu endhuki, ebiyumba bino babisiba mwibanga era nga birengedha, ebiyumba bino biri biasatu era nga babisiba ku miti ne miti dhino dhiriku amakola ga kilagala.

Eisinzizo, eisizizo lino inhenhe inho era nga baliserekesa amabaati ag'obutegula, liri mu langi eya kitakataka. Kumbali kwe kizimbe kino kuliku emiti emisansa era nga dhiriku amakola aga kiragala.

Elyato einenhe nga lili ku maadhi elyato lino lilimu abantu bangi mulimu abasadha na bakazi. Elyato lino balisibaku omugugha era nga lili mu langi eya kyenvu neya bulu amaadhi galiku amayengo.

Embuzi ibiri ne'ntaama ndhala era nga bino birireine ekiyirilo ekya maadhi. Ghebiri ghaligho eisubi era nga ebisolo bino bilina kye byetegeriza. Biri mu langi edhe ndhaghulo langi endhirugavu, eriyo ebiri mu langi eya kitakataka ne ndheru.

Abaana babiri omughala no mulenzi nga bava maadhi, basibye ebidomolo ku gaali era nga omulenzi ali kusilingisa omughala ali kuvaku enhuma bwa sindika. Omughala aveire akateteyi akali mu langi emyufu era nga kayuzikaku emugongo.

Emotoka mulangi endhirugavu ghansighayo bataireyo ebibadhe kumbali kwayo. Ghaliyo elyato mulangi eya kisitaka.

Omukazi atyeime ku ntebe ey'emiito, entebe kwatyeime eliku elangi eya bululu era nga ali kunhiga ekyuma ki kabwidhibwidhi akiteire ku kameza akeru. Omukyala ono aveire engoye endhirugavu era nga mu kizimbe kyalimu kya ndhibilwamu.

Abantu basatu bali mu kifo ekisolokezebwamu ebi tupa tupa ne bidomolo ebikeire era nga ghaligho omusaadha atyeime. Omusaadha ono aveire akakufira akamyufu ne saati eyamakono amaghanvu nga ndhirugavu. Kumbali ghali ghaligho ekidomolo ekiri mu langi ya kyenvu.

Omusaadha omughumbi atyaime yatandhabala mu baafu gyali kuwumbiramu, era nga engalo dhe dhigubye n'eitaka lyakozesa okughumba. Availe esaati yagifunaku emikonogyayo.

Amalobo bagasigike, amaloobo gano galighano amalobo atanu era nga kwegali ghaligho embagho ni kwegesigike basigaku erangi endheru, ghansi ghale ghaligho amaadhi.

Omusaadha ali ku bibaale ebyo mu maadhi eyemeleire era nga agemye eirobo ali kuloba. Omusaadha ono ali mulangi ndhirugavu lwa nsonga endhuba emumulikemu era endhuba eno eri mu langi eya kyenvu.

Ekibira ekyasimbibwa ku lusozi. Ekibira kino kilimu emiti mingyi inho. Era nga amakoola ag'eimiti edho gali mu laangi eya kiragala. Kyetoloirwa ensozi edhindhi.

Emeeri esitwire ebintu kamaala emeeri eno eri mu langi endheru ne langi eya bululu era nga ebintu byesitwire ebisitwire byona biri mu langi edh'endhaghulo. Eri ku maadhi amangi einho.

Omusaadha agemye ekyuma ekighagala ebyuma. Omusaadha ono ali kughagala ekyuma era nga obuliroliro bwe busambuka. Aveire ebutusi endirugavu era nga ghali kukolela ghaligho ebintu ebiri mu langi emyufu, eyakilagala nhe ya bululu.

Akanoni akali mulangi eningi kemereire ku kiswa. Ekiswa kino we kiri waliwo eisubi era nga eisubi lino liri mulangi ya kiragala. Akanoni kano kalimu elangi eya bululu, emyufu no munwa gwayo mwirugavu era nga musongovu inho.

Amaka, amaka gano galimu obuyumba bubiri era nga bwa kyentolooze, obuyumba buno baabuserekesa eisubi, mulimu abaana babiri, akatokato, nakaghala akakulukulu. Ghaligho n'embuzi kumbali, amaka gano getoloilwa eisubi eriri mu langi ya kiragala.

Ensudhe ezinze emikono gyayo. Ensudhe enho etyaime mu kibira. Eri mu langi ndirugavu. Yesiile, era nga eghumbye ku munhwa gwayo. Eisubi erigyetoloile liri mu langi ya kiragala.

Omwaala ogutambuza amaadhi amagubu guli einhuma ghebizimbe kundhuyi dhombi. Omwaala guno baguzimbaku n'amabale kumbali kwa gwo era nga guliku nh'obusubisubi nh'ebikaba.

Omwana omulenzi avaire olugoye olumyufu olulimu obukoloboze obwirugavu asese era nga kwa tyaime agemye einhuma ku kityamo yalingilira eruyi eno. Era nga mumbali we ghaligho omuntu oghundhi avaire akafulano akabululu akaliku ebyeru.

Ebimuli ebingi mu langi eya kakobe endhoki eri kubidhaku nga yonha eri mu langi eya kisiitaka.

Ekiyiriro ekya maadhi okuva munsozi. Kino kiyugha amaadhi nga kigaleeta mumwigha. Omwigha gunho munhenhe, era kumbali kwagwo kuliku emiti. Emiti dhino dhili mu laangi eya kiragala. Amaadhi gano gatambulila ku speed ey'amaanhi okuva ghaigulu ghale ku lusozi.

Engoina eli kufuluma mu kidhiba ekya maadhi. Engoina enho eli kugya ku bukalu. Kubukalu yeli kugya ghaligho obusubi obuli mu laangi eya kiragala.

Abasaadha babiri nga bano oghundhi aveire ebutusi endheru yataku ejaketi eya kitakataka, ekikofira nga kyeru yataku akakokolo. Oghundi yena aveire ekikofira ku mutwe ekiri mu langi eya kitakataka era nga aveire ebutusi endheru atyeime yasalaku. Batyeime mu maato, amaato galigho asatu batyeimeku mu mabiri

Ekibira eky'emiti, emiti dhino mulimu emikalu mwabamu emiti edhikali kukala era nga kumbali kwekibira kino kuliku olugudho olweitaka, olugudho luno lutambula nga ekibira bwekitambula.

Omusaadha ali kuseka, era nga agemye ekyuuma ki kabwiidhibwiidhi. Omusaadha onho availe dhi galubindi. Ekyuuma kino ki kabwiidhibwiidhi akisituliire mungalo endala. Era nga omukono ogundhi guli kubaaku nhi byegunhiga.

Ebivuga bye beta adungu, adungu dhino dhiri ghano isatu, eyindhi eri ghansi eibiri badhighanika ku kimante. Ku kimante kuno kuliku ebifananye ebisige ebya bakazi abasatu. Omukazi ali ghagati ali bukunha era nga ali mu kapale kerere.

Abavubuka basatu nga bonsatuli bonabona baveire empale endhirugavu, bagemye obudhomola bwa maadhi bali ku tambula bwe baghaya era nga bali mu kwe seeka, ababiri bambeire obufulano obuli mu langi eya kyenvu omulala aveire akali mu langi eya bululu.

Omukazi eyesibye akatambala ku mutwe ya vaala nho lugoye olumyufu, yetwise ebbafu ku mutwe gwe era nga mu bbafu munho mulimu esoghanhi endheru tukutuku, mulimu egaama nhe bintu ebindhi.

Kumbali okwe naandha kuliku amaato gebasimbye eniriri. Waliwo omukazi avaire olugoye olwirugavu. Abbeze omwana. Waliwo no musaadha avaire olugoye lweru waigulu ne mpale ya jean empanvu ghansi. Mulyaato ku maadhi mulimu omusaadha agemye enkasi era nga alikuvuga elyaato

Ekisolo ekili mu langi eya kitakataka kyemeleire kyalinza eruyi eno omutwe gwakyo. Ekisolo kino kyemeleire mu busubi obwa kiragalalagala era nga ghekiri ghaligho emiti edhe misansa.

Omuwumbi era nga ono abonekaku mikono ali kuwumba, kyali ku wumba akiteire mu baafu era nga ali ku kiyoyota mungeri eye ndhaghulo. Emikono dhe dhi vulubeine neitaka lyali kukozesa okuwumba.

Akanoni akatono, era nga kalimu elangi edhe ndhaghulo. Kalimu elangi eyekivuvu, elangi endheru, endhirugavu ne emyufumyufu ku munhwa ni ku maiso. Akanoni kano kemereire kumpi nho busubi obilineinhe amaadhi

Omwaana ogh'obughala omuto ali kuvuga omupira gwa pikipiki. Omughala ono ghali kuvugila omupira guno ghaligho obusubi obwa kiragala, kumbali ghale ghaligho ekizimbe era nga amatafali ga kyo mamyufu.

Omukazi ayemeleire kumbali okw'amaadhi, alina enviri endirugavu era nga dha mayengo. Agemye ekyuma ekikuba ebifanhanhi nkani kamera availe olugoye olwa musala nkwagha, ku mikono gye kuliku ebikomo.

Ghaigulu gho lusozi, ku lusozi kungulu kuno kuliku emiti mitaga taga era nga mu kiko mwo lusozi luno mulimu emiti mingi nga era dhiri mu langi ya kiragala.

Amaadhi amangi, kumbali kw'amaadhi kuno ghaligho amabaale, ni kumbali ere bazimbayo ebizimbe. Kumbali ere eghalaku eriyo olusozi era nga ekileri kigemagaine ni kuntwiko okw'olusozi luno.

Emwaani enhenvu, mulimu edhiri mu langi eya kiragala n'emyufu, dhiri mu kibatu kyo muntu, akigoloire emwaani dhirimu. Emwaani dhino ti n'enhingi einho.

Emiyembe, emiyembe dhino dhikali mito era nga dhiriku langi emyufu ne yakilagala amakoola ge miyembe dhino ga kilagala. Embera yo bwire elaga nga ya lweigulo era nga akalikiza kali kugema.

Kumbali okwa maadhi, kumbali okwa maadhi kuno kuliku abantu abateiregho dhi manvuli era nga baidhye kulya ku bulamu. Ghaligho ebibalebale ghano nga kubibalebale okwo kumbali ele bazimbayo ebizimbe bazimbayo nh'omulongoti. Ghaligho pikipiki ghano era nga erimu erangi emyufu ne ndhirugavu, omusaadha agilambeire mumbali era nga ali mu langi ya bululu.

Enkembo erina akaana kayo mu kifuba enkembo enho erinze mule era nga etyeime ku muti, enkembo enho eliku amooya agali mu langi eya kivuuvu.

Omukono ogwomuntu gu gemye akenhandha kebakozesa okulobesa era nga akataile ku ilobo yagema akaghuzi era nga eilobo libonekera ghansi ghano bulungi inho, ali kumpi n'amaadhi.

Enhumba eyaserekebwa amabaati aga kipapali emberi ghayo ghaligho ekipandhe ne motoka.

Emichungwa edhiteleibwa mu kutiya, emichungwa dhino mingi era nga edhindhi misale dhamu okulaga abantu nti emichungwa dhino myenvu

Emotoka esinhira engudho edheitaka aghalala ne dha kolansi emotoka eno eri mu langi ya kipapali, eriku emipira emibba era nga mirugavu. Emotoka eno eri ku nhina motoka yinayo esitula edhimotoka dhino era nga ghaligho nho musadha kumbali aveire ovolo ayemereire.

Ekyenhandha ekilobeibwa okuva mu nhandha, ekyenhandha kino kirimu obudolodondo obwa kyenvu nh'obwirugavu ghansi ghekiri ghaliwo olughuzi olw'oku ilobo era nga luli mu langi ya kyenvu. Nh'omuti ogw'eilobo nga yogemera eriyo elangi yakitakataka.

Ensudhe mu langi endhirugavu eri mu makoola mu langi eya kiragala.